Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okufuta oosikola nokufuta iipangelo. Iimaliwa ohatu yi longitha wo okulanda iikulya.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji, iimaliwa otu yilongitha okulanda iikulya , ohatu yilongitha wo okulanda iizalomwa , iimaliwa ohatu yilongitha okukandulapo ompumbwe dhimwe ngaashi okulanda oohauto , okufuta ooskola oshowo iipangelo.

Iipilangi oya simana oyi na omawuwanawa ogendji oshoka ohayi longithwa okuninga iinima ya yoolokathana ngaashi okuninga oosikopa, okuninga iipundi ohayi longithwa wo okuninga oombete oshowo omiyelo.

Oositola odho omahala gomalandithilo moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana . Moositola ohamu landithwa iinima ngaashi omagadhi gokulya, omagadhi gokulya . Ohamu landithwa woo iikulya yomaludhi ga yoolokathana.

Oositola odho omahala gomalandithilo nenge gomangefeshelo moka hamu landithwa iinima yayoolokathana ngaashi iikunwa. Ohamu landithwa woo iikulya nosho woo iikutu. Moositola natango ohamu landithwa woo iikwatelwa ngaashi oombiga niiyasha.

Omaudhano ogo oshinima sha simana, oshi na omauwanawa ogendji. Aakuthimbinga momaudhano ga yoolokathana ohaa kala ye na omalutu ga paluka nawa noga dhewuka nawa. Aakuthimbinga momaudhano ohaa mono mo wo omauwanawa ngaashi okuya komahala niilongo ya yoolokathana hoka inaaya enda nale.

Iimaliwa oya simana noyina omauwanawa ogendji, iimaliwa ohatu yilongitha oku kandulapo opumbwe dha yolokathana ngashi oku landa iizalomwa, oku landa iikulya, oku futa omeya nomalusheno oshowo omagumbo.

Oositola odho omahala ngoka ha mu landithwa iinima yomaludhi ga yoolokathana. Oha mu landithwa iinima ngaashi iikulya, iikutu, oondjato, omakumbatha niilongomwa ya yoolokathana ngaashi iikwatelwa nosho tuu.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi oku futa oosikola. Iimaliwa ohatu yi longitha wo oku landa iikulya noshowo oku landa iizalomwa.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yilongitha okukandulapo oompumbwe dhi ili no dhi ili. Iimaliwa ohatu yilongitha wo okupulula omapya pethimbo lyomvula ngele yaloko okufuta oombakumbaku. Ohatu yilongitha wo okukandulapo oompumbwe ngaashi ondjala, ohatu yilongitha okulanda iikulya osho wo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oya simana noyina omawuwanwa ogendji. Iimaliwa ohatuyi longitha oku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa. Ohatu yi longitha wo okufuta omeya noshowo omalusheno.

Oositola odho omahala gomalandithilo moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana. Moositola ohamu landithwa iinima ngaashi iikutu, ohamu landithwa omakumbatha, ohamu landithwa wo iikulya. Moositola wo ohamu landithwa iinima ngaashi iitaafula, oombiga nosho tuu.

Iimaliwa oya simana oshoka oyina uuwanawa owundji .Ohatu yi longitha okukandula po opumbwe dhili nodhili ngaashi okulanda iikulya ,nosho woo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oya simana oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda iikulya, oku landa iizalomwa, okufuta omeya nomalusheno oshowo oku landa omagumbo.

Iimaliwa oya simana oyi na omauwanawa ogendji ohatu yi longitha okufuta oosikola nosho wo okufuta omagumbo. Natango ohatu yi longitha okulanda iizalomwa nosho wo okulanda iikulya. Iimaliwa natango ohatu yi longitha okulanda wo omiti dhokupanga uuwehame.

Iimaliwa oyasimana. Oyina omawu wanawa ogendji , ohatu yilongitha oku kandulapo oompumbwe dhayoolokathana ngaashi okulanda omagumbo, okufuta omeya nomalusheno noshowo oku landa iikulya niizalomwa.

Iimaliwa oya simana. Oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi oku landa iikulya. Ohatu yi longitha wo oku landa iizalomwa.

Omiti odhina omauwanawa ogendji, oha tu vulu oku longa mo iilongomwa yayoolokathana ngashi okulongamo iipundi, iitafula ooskopa nosho tuu .

Oosikopa odho dhimwe dhomiikwatelwa mbyoka hayi longithwa okukwatelwa iinima ya yoolokathana. Oosikopa odha longwa miipilangi mbyoka yalongwa miiti ya za komiti. Moosikopa ohatu pungulamo iinima yayoolokathana ngaashi uuyasha, iikutu nosho tuu.

Iimaliwa oyasimana oyina omawuwanawa ogendji. iimaliwa ohatu yi longitha okufuta oskola, ohatu yilongitha wo okulanda iinima yayolokatha ngaashi iizalomwa noshowo iikulya.

Oositola odho oma hala go mangeshefelo, moka hatu adha, no hamu landithwa iinima ya yoolokathana, ngaashi: omahini, iikwamalovu nosho tuu

Oshimaliwa oshina omauwanawa ogendji. Ohashi longithwa okukandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili, ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola, omalusheno, omeya, noshowo okulanda iizalomwa.

Iipilangi oyina omauwanawa ogendji gi ili, iipilangi oha yi longithwa ohu honga nenge oku ndu luka iinima ya yoloka ngashi oombete, ooskopa, omiyelo noha yi vulu oku ningwa iipundi niitafula.

Oositola odho omahala goomalandithilo moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana. Ohamu adhika iinima ngaashi iikunwa, iikulya. Moositola ohamu landithwa woo omagadhi gomaludhi ga yoolokathana. Ohamu landithwa woo iikutu nomakumbatha.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji ohatu yi longitha okufuta oosikola, ohatu yi longitha okulanda omiti dhokupanga omauyehama gi ili nogi ili. Iimaliwa ohatu yi longitha wo okulanda iikulya nosho wo iizalomwa.

Iipilangi oyi na omauwanawa ogendji. Miipilangi ohatu vulu okuhongamo iinima ya yoolokathana ngaashi iitaafula, omiyelo, iipundi nosho woo oosikopa.

Oositola nenge omatala ogo omahala goku ngeshefela moka hatu a dha hamu landithwa iinima yayoolokathana ngaashi iikutu, iikulya, iikunwa nosho woo omakumbatha nosho tuu.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji, iimaliwa ohatu yi longita oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili , ohatu yi longitha okulanda iizalomwa, ohatu yilongitha okufuta oosikola nokulanda iikulya.

Oositola odho omahala gomalandithilo moka hamu landithwa iinima yayoolokathana. Moositola ohatu adhamo iikutu yomaludhi nomaludhi, iikumbatha, iikulya niilongomwa ya yoolokathana.

Iimaliwa oyina omawu wanawa ogendji ngaashi ohatu yilongitha oku kandulapo oompumbwe dhayoolokathana ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa , oku futa omeya nomalusheno noshowo oku futa oosikola niipangelo.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji oshoka ohayi kandulapu omikundu nenge uupyakadhi wa yoolokathana. Ohatu yi longitha okufuta oosikola, iipangelo noshowo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oyasimana, oyina omawuwanawa gayoolokathana. Ohatu yilongitha okulanda omagumbo, ohatu yilongitha wo okufuta oosikola niipangelo. Ohatu yilongitha okulanda iikulya nosho wo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oyina omauwanawa ga yoolokathana. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhi ili nodhi li ngaashi okulanda iikulya, okulanda omiti dhokupanga uuwehame, okufuta iipangelo. Ohatu yi longitha wo okufuta omeya, omalusheno noshowo oosikola.

Oositola odho omahala goku landithila nenge gomangeshefelo. Oha mu landithwa iinima ya yoolokathana ngaashi oombiga, iiyaha, iikulya nosho woo iizalomwa.

Iimaliwa oyi na omawuwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iizalomwa nokulanda iikulya. Iimaliwa wo ohatu yi longitha okufuta oosikola noshowo iipangelo.

Oositola odho omahala gomalandithilo moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana. Moositola ohamu landithwa iinima yi ili noyi ili ngaashi iikulya. Ohamu landithwa wo omagadhi, ohamu landithwa oothewa dhoku yoga, mo natango ohamu landithwa niikutu.

Oshimaliwa osha simamana, oshina omauwanawa ogendji. Oshimaliwa ohatu shi longitha okukandula po ompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya, ohatu shi longitha wo okulanda iizalomwa. Ohatu shi longitha wo okukandula oompumbwe dhi ili ngaashi okufuta omagumbo, oosikola nosho wo iipangelo.

Iimaliwa oyina omawunawa ogendji, iimaliwa ohatu yi longitha oku kandula po omaupyakadhi ga yoolokathana ngaashi ohatu yi longitha okulanda iikulya, landa iizalomwa, ohatu yi longitha oosikola nosho wo omalusheno.

Oositola odho omahala gomangeshefelo moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana. Moositola ohatu adha mo iinima ngaashi omagadhi gokugwaya noshowo oothewa dhokuyoga nokwiiyoga. Moositola wo ohatu adhamo iinima iikwawo ngaashi iikulya, ohatu landa mo wo iikutu nosho tuu.

Momaudhano omu na omauwanawa ogendji gi ili nogi ili. Aakuthimbinga mboka haya kutha ombinga momaudhano, ohaya kala ye na omalutu ga paluka nawa noga dheuka nawa. Omaudhano ohage ya fala kiilongo niilongo nokomahala hoka inaa enda ko nale. Omaudhano natango ohage ya kwathele opo ya sindane oshimaliwa, shi ikwatelela kutya okwa thiki pondondo ontingapi.

Iipilangi oya simana. Miipilangi ohatu vulu oku honga mo iihongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi, ohamu vulu woo oku ningwa iitaafula, oombete, mo ohamu vulu woo oku ningwa omiyelo.

Oosikopa odho dhimwe dhomiikwatelwa mbyoka yalongwa miipilangi. Oosikopa oha tudhi longitha okukwatelwa nenge okupungulila iinima yayoolokathana. Oosikopa ohadhi longithwa okupungulila iikutu nenge okupungulila iinima ngaashi iiyaha nosho tuu.

Oshimaliwa ohatu shi longitha momikalo dha yoolokathana, oshina omawuwanawa ogendji, oshiwaliwa ohatu shi longitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, ohatu shi longitha wo okufuta omagumbo nosho wo okufuta omeya nomalusheno.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji, ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhetu odhindji dhi ili nodhi ili ngaashi oku landa iizalomwa, oku landa iikulya, ohatuyi longitha wo okufuta omeya noshowo okufuta omalusheno.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji, hatu yi longitha oku kandulapo ompumbwe dhi ili nodhi ili. Iimaliwa oha tu yi longitha oku landa iikutu, iimaliwa ohatu yi longitha wo oku kandulapo ompumbwe dhi ili nodhi ili ngashi oku futa ooskola, omeya nomalusheno oshowo omagumbo.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe dha yoolokathana ngaashi oku landa iikulya, oku landa iizalomwa. Ohatu yi longitha wo oku futa oosikola, omalusheno oahowo iipangelo.

Oositola odho ehala lyokulandithila iilongomwa ya yoolokathana ngaashi iikulya yomaludhi ga yoolokathana ngaashi omagadhi, oosopa nosho tuu. Moositola wo ohamu landithwa iikwamboga nosho wo oonyama.

Oshimaliwa osha simana, oshina omauwanawa ogendji, oshimaliwa oha tu shi longitha oompumbwe dha yooloka thana ngaashi: ohatu shilongitha okulanda iikulya, ohatu shilongitha woo okulanda iizalomwa ohatu, shilongitha woo okukandulapo oompumbwe dhilwe ngaashi okufuta oosikola, okulanda omagumbo noshowo okufuta iiangelo.

Iipilangi oyina omauwanawa ogendji. Iipilangi oyalongwa momiti, ohatu yi longitha okuninga iilongomwa yayoolokathana ngaashi okuninga iitafula. Ohatu yi longitha wo okuninga iipundi nosho wo oombete, oahtu yi longitha wo okuninga natango okuninga omiiyelo.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhetu dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya. Ohatu yi longitha wo okufuta omaye nomalusheno noshowo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji. Ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe odhindji dha yoolokathana ngaashi okulanda iizalomwa, okulanda iikulya noshowo okufuta omagumbo, oosikola noshowo iipangelo.

Iimaliwa oyasimana oyina omawuwanawa ogendji iimaliwa ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhili no dhili ngaashi okulanda iizalomwa, okulanda iikulya okufata omagumbo no omalusheno.

Oositola odho omahala go mangeshefelo moka hamu adhika iinima ya yoolokathana. Moositola ohatu landa mo iinima ngaashi iikulya, iikutu, omagadhi, oothewa, oombiga nosho tuu

Oostola odho omahala moka hamu landithilwa iinima yayoolokathana. Moostola ohatu adhamo iinima yayoolokathana ngaashi iikulya, oombiga, omasiga, iikutu nosho tuu.

Omaudhano ogo oshinima oshiwanawa. Oge na omawuwanawa ga yoolokathana. Aakuthimbinga momaudhano ohaya mono mo omauwanawa ogendji ngaashi okuya komahala ga yoolokathana nokuya kiilongo niilongo, ohaya vulu wo okusindana ongushu yoshimaliwa noombandi shi ikwatelela kutya oya thiki ponomola ontingapi.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji, ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana ngashi oku landa iikulya, oha tuyi longitha wo oku futa omeya nomalusheno, ohatu yi longitha wo oku landa iizalomwa.

Oshimaliwa osha simana, oshi na omauwanawa ogendji. Ohatu shi longitha okukandula po oompumbwe dha yoolokothana ngaashi okufuta omagumbo nenge okulanda, okufuta oosikola oshowo iipangelo.

Oositola odho omahala gomangeshefelo nenge gomalandithilo. Moositola ohamu landithwa iinima yayoolokathana ngaashi iikutu, omakumbatha, iikulya niikwatelwa.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Ohatu yi longitha okulanda iikulya. Ohatu yi longitha wo okukandula po oompumbwe ngaashi okulanda

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji, ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dha yooloka thana ngaashi okulanda iikulya ohatu yi longitha woo oku landa iipumbiwa noshowo okufuta omagumbo, oosikola iipangelo nosho tuu.

Iimaliwa oyasimana oyina omawuwanawa ogendji, iimaliwa oha tuli longitha okukandulapo ompumbwe dhayolokatha, ngashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa noshowo okufuta oosikola, iipangelo noshowo okulanda omagumbo.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji, ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi oku futa omeya nomalusheno, ohatu yi longitha wo oku landa omagumbo noshowo oku futa oosikola.

Iimaliwa oyasimana, oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili, ngaashi okulanda iikulya nosho wo okulanda iizalomwa.

Omawudhano oga simana ogena omauwanawa ogendji. Aakuthimbinga momawudhano ohaa kala yena omalutu gena uundjolowele noga paluka nawa. Momawudhano natangonomuna omauwanawa ogendji ngaashi aakuthimbinga ohaa yi komahala nomahala gili no gili niilongo yili no yili mbyoka inaa ya enda nale natango ohaa vulu okusindana omapapa noshowo iimaliwa.

Oosikopa odho dhimwe dhomiilongomwa mbyoka hayi hongwa miipilangi yaza komiti. Oosikopa ohatu dhi longitha okupungulila iinima ya yoolokathana ngaashi uukopi, uumbiga nosho tuu. Mosikopa ohatu pungula mo iinima ngaashi iikutu, omakumbatha nayilwe.

Iimaliwa oya simana. Oyina omauwanawa ga yoolokathana. Ohatu yi longitha okufuta oosikola nokufuta iipangelo. Ohatu yi longitha wo okulanda iipumbiwa ya yoolokathana ngaashi okulanda iikulya noshowo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oya simana, oyi na omawuwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhiili nodhiili ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa. Iimaliwa ohatuyi longitha wo okulanda omiti dhokupanga omauwehame.

Oositola odho omahala gomangeshefelo moka hamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi omagadhi goku gwaya nomagadhi gikulya niikutu. Ohamu landithwa wo iikulya yomaludhi gaayolokathana ngaashi iikwamboga nosho tuu.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji ngaashi ohatu yi longitha okulanda iikulya, okulanda iizalomwa ohatu yi longitha wo okufuta omeya nolusheno osho wo omagumbo, ohatu yi longitha wo okufta oosikola osho wo okufuta iipangelo.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji ,iimaliwa ohatu yi longitha okulanda nenge okufuta omeya nosho wo omalusheno noku landa wo omagumbo. Iimaliwa ohatu yilongitha okufuta oosikola niipangelo.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili, ngaashi okulanda iizalomwa, okulanda iikutu, ohatu yi longitha wo okufuta oosikola nosho wo okufuta iipangelo.

Iimaliwa oya simana noyina omawuwanawa ogendji. Ohatuyi longitha okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, ohatuyi longitha wo okukandulapo oompumbwe dhilwe ngaashi okulanda omagumbo noshowo okufuta oosikola niipangelo.

Iimaliwa oya simana. Oyina omawuwanawa ogendji, ohayu yi longitha okulanda iizalomwa, ohatu yi longitha wo okulanda iikulya. Ohatu yi longitha wo natango okufuta iinima ngaashi omagumbo noshowo oosikola.

Oshimaliwa oshina omawuwanawa ogendji. Oshinamwenyo ohatu shilongitha oku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana. Oshimaliwa ohatu vulu okushilongitha okulanda iikulya, okulanda iizalomwa ,okufuta omeya nomalusheno nokulanda woo omagumbo.

Iimaliwa oya simana oyi na omauwanawa ogendji iimaliwa ohatu yi longitha okukandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda iizalonwa okulanda iikulya ohatu yi longitha wo okufuta omeya oshowo omalusheno.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji gayoolokathana. Iimaliwa ohatuyi longitha okufuta iipangelo okufutu oosikola. Iimaliwa ohatuyi longitha woo oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda iikulya nokulanda iizalomwa noshowo tuu.

Oositola odho omahala gokungeshefela, moka hatwaadha iilongomwa nenge iilandithomwa ya yoolokathana ngaashi iikutu, omagadhi gokulya, omagadhi gokugwaya ohamu landithwa woo omakumbatha niikulya yomaludhi gayolokathana.

Oositola odho omahala moka hamu landithwa iipumbiwa nenge iinima yayoolokathana. Moositola ohatu adha mo iinima yomaludhi gayoolokathana ngaashi iikulya. Ohatu adha mo wo omagadhi gokulya, oothewa dhokuyoga. Ohatu adha mo wo iinima yayoolokathana ngaashi iikunwa nosho tuu.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo. Oha mu landuthwa, iinima oyindji ya yoolokathana. Moositola oha mu landuthwa iinima ngaashi, omagadhi, oha mu landuthwa iikutu, oha mu landithwa woo iikulya.

Omaudhano ogo oshinima oshiwanawa, shasimana komuntu kehe. Aakuthimbinga momaudhano ohaya monomo omauwanawa gayoolokathana, ngaashi mboka haya yi nomathigathano ohaya vulu okusindana oshimaliwa. Natango omalutu gawo ohaga kala gadhewuka nawa, gena uundjolowele.

Iimaliwa oya simana, oyina omawanawa gaayolokathana. Iimaliwa oha tu yilongitha okukandulapo oompumbwe dhiili nodhiili, ngaashi okulanda iikulya. Oha tu yilongitha okulanda wo iizalomwa. Oha tu yilongitha okufuta wo omagumbo noshowo omalusheno.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji, iimaliwa oha tu yi longitha oku futa oosikola, oku futa omagumbo osho woo iipangelo, iimaliwa natango oha tu yi longitha, natango omapya getu, iimaliwa oha tu yi longitha wo oku landa iipumbiwa ya yoolokathana.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Ohatu yi longitha oku landa omagumbo, oku futa oosikola, oku tunga iipangelo. Iimaliwa ohatu yi longitha wo oku landa iikulya noshowo oku landa iizalomwa. Ohatu yi longitha wo oku landa omiti dhoku panga omauyehame.

Oositola odho omahala gokulandithila moka hatu adha mo iinima ya yoolokathana. Moositola oha mu landithwa iinima yi ili noyi ili ngaashi omagadhi. Oha mu landithwa wo iikulya noshowo othewa dhoku yoga.

Iimaliwa oya simana. Oyina omawuwanawa ogendji. Ohatuyi longitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi oku landa iikutu. Oha tuyi longitha oku landa iikulya. Ohatuyi longitha wo oku futa omeya, omalusheno noshowo oomagumbo.

Omahala go mangeshefelo oga simana. Omahala gomangeshefelo oha ga vulu ga kale pamaludhi ga yoolokathana ngaashi omatala nenge oositola. Momahala gomangeshefelo oha tu adha mo iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu noshotuu.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji nohatuyi longitha oku kandulapo oompumbwe dhiili nodhiili ngasashi oku landa iikulya , oku landa iizalomwa, okufuta omeya nomagumbo noshowo okufuta omalusheno.

Omatala ogo omahala gokufendelitha nenge gokulanditha. Ohamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi oondjato, ohamu landithwa wo iikutu. Momatala wo natango ohatu adha mo iikulya yomaludhi nomaludhi.

Iimaliwa oya simana, oyi na omauwanawa ogendji. Ohatu yi longitha okulanda iikulya, okulanda iizalomwa noshowo okufuta oosikola niipangelo. Ohatu yi longitha wo okulanda nenge okufuta omalusheno.

Iimaliwa oya simana noyina omauwanawa ogendji gayoolokathana. Ohatuyi longitha okufuta oosikola, okutunga nenge okulanda omagumbo. Ohatuyi longitha wo natango okulanda iikulya niizalomwa.

Omatala ogo ehala ndyoka aanangeshefa haya ka landitha oongeshefa dhawo dhomaludhi ga yoolokathana ngaashi oondjato, iikutu nosho wo iilongomwa ngashi iikwamboga, iikulya nosho tuu.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji, ohatwiilongitha oku kandulapo oompumbwe dhetu dha yoolokathana. Ohatwiilongitha okutunga omagumbo, okutunga oositola, oha twiilanditha iizalomwa nosho woo okulanda iikulya.

Oositola odhasimana. Oositola odho omahala gokulandithila nenge gokungeshefela. Moositola ohamulandithwa iinima yayoolokathana ngaashi, iikunwa, iikulya ohamu landithwa wo iikutu.

Oositola odho omahala gomangeshefelo moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana. Moositola ohamu landithwa iinima yi ili noyi ili ngaashi iikwatelwa ngaashi iiyaha, oombiga nosho tuu. Ohamu landithwa wo iikulya, iikutu noshowo iikunwa.

Oositola odho ehala lyomalandithilo, ehala lyomangeshefelo. Oha mu landithwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikwamagadhi, iikwamboga, nosho tuu.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi ohatu yi longitha okulanda iikulya, ohatu yi longitha wo okufuta iipangelo, omeya noshowo omalusheno.

Oshimaliwa oshina omawu wanawa ogendji oshimaliwa ohatu shi longitha oku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya ohatu shi longitha nokulanda iizalomwa ohatushilongitha nokukandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi oku futa omeya nomalusheno.

Iimaliwa oya simana. Oyina omawunawa ogendji. Iimaliwa ohatuyi longitha oku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya noshowo okulanda iizalomwa.

Oositola odho omahala gomalandithilo nenge nditye gomangeshefelo. Moositola ohamu landithwa iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi iikulya yomaludhi nomaludhi. Moositola ohatu adha mo wo iinima ngaashi iikutu noshowo omakumbatha.

Iimaliwa oyina omawunawa ogendji. ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana ngaashi Okulanda iikulya, okulanda iizalomwa. Ohatu yi longitha woo okufuta omeya noshowo omalusheno .

Iimaliwa oya simana ohatu yilongitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili no dhi ili. Ngaashi oku landa iikulya. Ohatu yi longitha woo oku futa omagumbo nosho woo oku futa oosikola. Iimaliwa natango ohatu yi longitha woo oku landa iizalomwa.

Iimaliwa oyi na omawunawa ogendji. Ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okufuta omeya nomalusheno, okulanda omagumbo, okulanda iikulya, iizalomwa nosho tuu.

Iimaliwa oya simana oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatuyi longitha okufuta oosikola, omeya , olusheno noshowo okulanda omagumbo. Ohatuyi longtha woo okulanda iikulya noshowo iizalomwa.

Iimaliwa oyina omawunawa ogendji. Iimaliwa ohatuyi longitha okulanda Iikulya , okulanda iizalomwa. ohatuyi longitha woo okulandulapo oompumbwe dhi ili ngaashi oku pulula omapya omvula ngele yaloko ohatuyi longitha okufuta oombakumbaku. Iimaliwa ohatuyi longitha woo okulanda iizalomwa oshowo okufuta oosikola nomalusheno.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji. Ohatu yi longitha okukandulapo oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okufuta omeya ,okulanda omagumbo, iikulya nosho woo iizalomwa.

Iimaliwa oyina omawuwanawa nga yolokathana, iimaliwa ohatwilongitha oku kandulapo oopumbwe dhayolokathana ngashi okulanda iikulya, ohatwilongitha wo okulanda iizalomwa, okufuta omeya, omalusheno noshowo okulanda omagumbo.

Iimaliwa oyina omawuwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha oku oompumbwe dhi ili no dhi ili. Ohatu yi longitha oku landa omiti dhoku panga omauwehame gi ili no gi ili. Ohatu yi longitha woo okufuta omalusheno nosho woo oosikola.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya, okulanda iikutu .Ohatu yi longitha wo okufuta oosikola nosho wo okufuta omeya nomalusheno.

Iimaliwa oya simana. Oyi na omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okufuta iipangelo. Iimaliwa ohatu yi longitha wo okufuta oosikola, okulanda iizalomwa nokulanda iikulya.

Oositola odho omahala gomalandithilo nenge tutye gomangeshefelo. Ohamu landithwa iinima yoma ludhi noma ludhi ngaashi iikudja, iikutu. Ohamu landithwa woo iikwatelwa ngaashi oombiga, iiyaha nosho tuu.

Iimaliwa oyi na omawuwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha momikalo dha yoolokathana. Ohatu yi longitha okufuta oosikola, ohatu yi longitha wo okulanda iikulya, ohagu yi longitha wo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji, iimaliwa ohatu yilongitha oku futa omagumbo, ohatu yilongitha oku landa iizalomwa nosho woo oku landa iikulya. Ohatu yilongitha natango oku futa omeya nosho woo omalusheno.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana ngaashi oku futa omeya, omalusheno, oosikola niipangelo ohatu yi longitha nokulanda iikulya nokulanda iizalomwa.

Omatala ogo omahala gomalandithilo oga simana nogena omawuwanawa ogendji. Komatala ohaku landithwa iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi oondjato oongaku. Ohaku landithwa wo iikutu noshowo iikwatelwa.

Iipilangi oya simana, ohatu yi longitha oku nduluka iilongomwa ya yoolokathana. Miipilangi ohatu vulu oku ninga mo iipundi, ohatu vulu oku ninga mo oombete, ohatu vulu okuninga mo oosikopa, noshowo ohatu vulu oku ninga mo iitaafula.

Iinaliwa oya simana, oyina omawunawa ogendiji, iimaliwa ohatu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhomaludhi ga yoolokathana ngaashi oku landa iikulya. Ohatu yi longitha wo okulanda iizalomwa, ohatu yi longitha wo okufuta omagumbo, oosikola nosho tuu.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okulandapo oompumbwe dhiili nodhili . Iimaliwa ohatu yi longitha okufuta oosikola . Ohatu yi longitha wo okulanda iikulya niizalomwa.

Iimaliwa oya simana, oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda iizalomwa, ohatu yi longitha wo okulanda iikulya. Ohatu yi longitha wo okufuta oosikola nosho wo okufuta iipangelo.

Iimaliwa oyina omawu wanana ogendji. Ohatu yi longoitha oku kandulapo omaupyakadhi ga yoolokathana, iimaliwa ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda iizalomwa okulanda iikulya nosho tuu.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, ohatu yi longitha wo okufuta omeya noshowo omalusheno.

Oositola odho omahala goku ngeshefela nenge go malandithilo . Ohamu landithwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu noongaku. Ohamu landithwa wo iikulya. Ohamu landithwa wo iinima yoku kwatela ngaashi oombiga , iiyaha nosho tuu.

Oositola odho omahala dhomangeshefelo moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana ngaashi oombiga, iikulya, iizalomwa. Ohamu vulu wo okulandithwa iikwamagadhi ngaashi omagadhi gokugwaya noshowo omagadhi gokulya.

Iimaliwa oya simana oyina omauwanawa ogendji atuyi longitha okulanda iipumbiwa ya yoolokathana ngaashi iikutu, oha tuyi longitha wo okulanda iikulya natango oha tuyi longitha wo okufuta oosikola noshowo iipangelo.

Iipilangi oyi na omawuwanawa ogendji ga yoolokathana. Miipilangi ohatu vulu okulonga mo iilongomwa ya yoolokathana ngaashi iipundi, iitaafula, omiyelo, oombete noshowo oosikopa.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda iikulya, ohatu yi longitha wo okulanda iizalomwa noshowo okufuta omagumbo, omalusheno oshowo omeya.

Iimaliwa oya simana oyi na omauwanwa ogendji, oha tu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhayoolokathana ngaashi oku landa iikulya, oku landa iizalomwa, oha tu yi longitha woo oku landa omagumbo, nosho woo oku futa oosikola.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji ohatu yi longitha okukandulapo oompumbwe dha yoolokathana ohatu yi longitha okulanda iikulya nokulanda iizalomwa ohatu yi longitha okukandulapo oompumbwe ngaashi okufuta omeya nomalusheno.

Iimaliwa oyina omawunawa ogendji. Iimaliwa ohatuyi longitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili. Ohatuyi longitha oku landa iikulya. Ohatuyi longitha okulanda nenge okufuta omagumbo . Oha tuyi longitha woo okulanda iizalomwa.

Iimaliwa oya simana, oyina omawuwanawa ogendji. Ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili. Ngaashi oku landa iikulya, oku landa iizalomwa. Ohatu yi longitha wo oku futa iipangelo noshowo oku futa oosikola.

Oositola odho omahala gomangeshefelo moka hamu landithwa iinima yayolokathana ngaashi omambo. Ohamu vulu wo oku landithwa ngaashi omagadhi gokulya, omagadhi goku gwaya. Oha mu landithwa wo iikulya yomaludhi gayolokathana. Natango moositola oha mu vulu wo oku landithwa omiiti dhoku aludha omauwehame ga yolokathana.

Iipilangi oya simana, oyina omauwanawa ogendji . Miipilangi ohatu vulu okulongamo iilongomwa yayoolokathana okuningamo iitaafula, okuningamo oombete , okuningamo oosikopa nokuningamo iinima ngaashi omiyelo.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji, ohatu yi longitha okukandula po oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa. Ohatu yi longitha wo okulanda omagumbo noshowo okufuta omeya nomalusheno.

Omaudhano ogo oshinima oshiwanawa. Aantu mboka haya kutha ombinga momaudhano ohaya mono mo uuwanawa owundji oshoka omalutu gawo ohaga kala gapaluka nawa. Oshowo aakuthimbinga momaudha onohaya sindana wo iimaliwa shi ikwatelela kutya oya thiki ponomola ontingapi.

Momaudhano omuna omawuuwanawa ogendji gayoolokathana, omaudhano ohaga kwathele aakuthimbinga yakale yena omalutu gadheuka nawa. Omaudhano ohaga kwathele woo aakuthimbinga ohaga pe aakuthimbinga ompito yokuya kiilongo niilongo nokomahala gayooloka hoka inaayendako nale, ngaashi aakuthimbinga yomaudhano guuthanguthangu ohageya kwathele opo yavene iimaliwa shii kwatelela poondondo mpoka kutya omuntu okweya omutingapi.

Iipilangi oyina omawuwanawa ogendji oshoka oto vulu okuningamo iipundi, oombete, iitaafula nosho wo okutungitha omagumbo.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendii. Ohatu yi longitha okulanda iikulya, iizalomwa yomaludhi ga yoolokathana, okufuta omeya noosikola nosho wo okukandula po omaupyakadhi nomikundu dhi ili nodhi ili.

Omalandithilo ogo oshinima oshiwanawa, oshoka omuntu oha vulu owala okuza megumbo eta yi nando opomunangeshefa wontumba nenge positola yotumba eti ilandele iikwatho niipangitho mbyoka a pumbwa megumbo lye ngaashi omagadhi, omeya niikunwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi onamunate nosho tuu.

Oshimaliwa oshina omauwanawa ogendji, ohatu shi longitha okukandula po oopumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi oshimaliwa ohatu shi longitha okulanda iikulya ,okulanda iikutu, okufuta oosikola noshowo okukandula po oopumbwe dhimwe dhoka tadhi vulu okukandulwa po ashike koshimaliwa.

Oshimaliwa ohatu shi longitha oku tunga omagumbo noshowo oosikola momudhingoloko. Oshimaliwa ohatu shi longitha oku futa omeya nomalusheno. Oshimaliwa ohatu shi longitha wo oku landa iikulya noshowo iizalomwa.

Oshimaliwa oshina omauwanawa ogendji. Ohatu shi longitha oku kandulapo ompumbwe dhilipo no dhi ili ngaashi okulanda iikulya, ohatu shi longitha wo okulanda iizalomwa, ohatu shi longitha woo oku futa ooskola, okufuta iipangelo noshotuu.

Ositola oyo ehala ndyoka hamu landithwa iilikolomwa yayoolokathana noshowoo iikwathitholongo yayoolokathana ngaashi iikulya. Ositola ohayi landitha iikulya yomaludhi gayoolokathana, iikunwa , iikwathitholongo yopelugo ngaashi omagadhi, oosopa noshotuu.

Oshimaliwa osha simana, oshoka ohatu shi longitha momikalo dha yoolokathana. Ohatu shi longitha okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, ohatu shi longitha wo okufuta oosikola, omeya nokufuta omagumbo.

Oshimaliwa osho oshinima shasimana mokukalamwenyo kokombanda yevi akuhe, oshoka konyala uupyakadhi awuhe wuli muuyuni ohawu kandulwa po nokulongitha oshimaliwa, ohatu shilongitha okuka ndulapo oopumbwe ngaashi ondjala, ohatu shi longitha iikulya, ohatu shi longitha okulanda omizalo, ohatu shilongitha woo okuundula po omaupyakadhi ngaashi okufuta oosikola nosho tuu.

Iimaliwa oyi na omauwanawa ogendji nohayi kwathele oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omeya nomalusheno noshowo okufuta oosikola niipangelo.

Ethigathano lyokutondoka olina omauwanawa ogendji ngaashi omutondoki ohaka la ena olutu kwa dheuka nawa shoka shina sha nuundjolowele we natango omu tondoki oha vulu oku mona uuwanawa ngaashi okuvena oshimaliwa shi ikwatelelela kutya okweya eli pondondo ontingapi nokwathiga po aantu yangapi . Ohashi eta opo omuntu a kale tayi komahala gi ili nogi ili omawanawa hoka inaa enda nale .

Omahala gomalandithilo ogo oshinima sha simana noonkondo adhihe oshoka omuntu kehe ota vulu mona ompito yo kulandithila , kehe shoka ta vulu oku landitha opo a mone oshimaliwa. Ota vulu oku landitha iilikolomuwa ya yoolokathana ngaashi; omaapela, omalemune niiyimati kehe niikwamboga opo iimonene mo oshimaliwa, opo a vule oku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana dhoka tadhi vulu oku kandulwa po koshimaliwa.

Ongeshefa ndhoka hadhi landitha iizalomwa odhina omauwanawa molwaashoka ohadhi landitha iinima ngaashi iikutu yaakulukadhi naasamane ,omakumbatha niizalomwa yokudhi kehe.

Iipilangi ohayi vulu okuza omauwanawa ogendji ngashi ohayi vulu oku longwa ndele yltayi ningwa iipundi, ohayi vulu wo oku ningwa iitafula, ohayi vulu wo oku ninga oombete, ohayi vulu wo oku ningwa ooskopa dhoku pungulilwa iikutu, ohayi vulu wo oku ninga iinima ya yolokathana ngashi omiyelo noshotu.

Oshimaliwa osha simana. Oshina omauwanawa ogendji ngaashi oshimaliwa ohatu shi longitha okulanda iikulya, okulanda iizalomwa. Oshimaliwa ohatu shi longitha wo okufuta oosikola. Oshimaliwa ohatu shi longitha wo okufuta iipangelo ngele tatu alukwa.

Eindjipalo lyomashina gokunana iimaliwa oshinima shasimana nayi noonkondo molwaashoka ngele gatulwa komahala gayoolokathana ngaashi komikunda nokoondoolopa noshotuu, aantu ohaya kuthwa omukundu goku enda iinano iile yokuya moondolopa opo yavule okunana iimaliwa yawo.

Iimaliwa oyina omauwanawa ogendji. Iimaliwa ohatuyi longitha oku kandulapo oompumbwe dhi ili nodhi ili. Ohatu yi longitha oku landa iikulya. Ohatu yi longitha wo okulanda iizalomwa.

Omaudhano ogena omauwanawa, ogendji, oshoka askuthimbinga ya yoolokathana oha ya vulu okwisindanena oshimaliwa, kutya okwe ya omutingapi methigathano. Omaudhano oga simana woo oshoka oha ga ningitha omaluru gaa kuthimbinga ga kale ga dheuka nawa nogena uundjolowele nosho wo omaudhano oha ga fala aakuthimbinga kiilongo niilongo nokomahala hono Ina ya enda nale.